Ekibira nya muhango ekiri omu ruhanga kandi kirimu orukuuto nigyendwa nikireebeka kuba kiri kirungi munonga kandi kiri kunyurura amaizi ag'obuhangwa agakiyambire kuguma kiri ekya kinyaatsi.

Abashuubuzi omu katare k'eby'okurya bari aha midaara yaabo bategyerize abaguzi kubaasa kugura eby’okurya bakagyenda bakaza kwetekyera abaguzi aba nibareebeka kuba batashemerirwe gye bwanyima y'okugira ngu tibakabwine b'okubaguraho kwonka n'okuguma bategyerize kandi bazwire amaisho.

Omukazi ogu ngugu ari aha kiharani ky'eshweta nabiziira kandi ayetegwire kurungi aha murimo gwe ogu arikukora kandi nayoreka okumanya ahari ogwe murimo gwe

Eby'enyanja ebyamara kubagwa biri omubusafuriya byatebekanisibwa ahabwokwenda kubikoresa emboga Kandi eby'enyanja ebi harumu eby'amagufa makye harumu eby'amagufa mingi harumu eby'obugufa obukye Kandi harumu n'ebyasayizi nkye.

Enjoki entekami aha rubaho eriyo eruhukireho kandi neerebeeka kuba eriho yonka bwanyima y'okutsiga ntaahi zaayo omu kihumi.

Aba ni abacayina babiri Kandi bariyo nibaganira kwonka omwe ni omurwaire ondijo ariyo namuhereza obuhwezi Kandi arikukoresa akoma kokucebera oburwaire kubasa kumanya eki arwaire.